Ramatoa anankiroa anatina trano fikarakarana volo sy tarehy : ny iray mitsiky tazana tsara ny firafitry ny tarehiny miosotra vokatra fanantsarana tarehy mikavina miakanjo mampiseho soroka, akanjo fotsy ny tsipitsipika mainty ary volontany lokom-bolony; ny iray kosa mipetraka sy mitrotro kitapo ary mampiasa finday.

Toerana iray izay ahitana dobo filomanosana miloko manga mazava tarafin'ireo zava-maniry miloko maitso manodidina sy ny lanitra manga ao ambadik'izany kosa dia ahitana ranomasimbe sy tany

Toerana iray izay ahitana tohi-drano lehibe maloto. Tazana ao anatin'izany ireo zavamaniry manodidina izay miloko maitso ary ny lanitra feno rahona fotsy. Amin'ny sisin'izany kosa dia misy fefy vita avy amin'ny hazo sy trano kely.

Lalo moara miloko mavo mazava izay mipetraka eny an-dalana, misy fitaratra sy vata sariana amin'ny ilan'ny avanana; izay azo sokafana ka hametrahana entana ary vata-miisa roa kosa ny ilan'ny avia.

Fitaratra iray ahitana mofo baranjely maromaro izay napetraka tambony lovia boribory miloko fotsy. Taratra avy eo amin'io fitaratra io ny trano eo ampitan'ity fivarotana izay trano miloko manga sy fotsy ary misy varavarankely mihidy.